Salado karen de'iya heera eti hara do'atinne daro harabati harabati de'iyo sohuwa woykko banttaa qatuwa gelenna mala yuushshi aattidi dirssaa diriddo dirssay lo'ees yaatin aaga mala diranna gaada tankka qoppaydda days.

Nu heerappe zanbba giyo bitanee Addisaabi biidi lo'iya keettaa keexxidinne bari qatuwa giigissidi hachchi uddufun saatiyan soo yaana yaagidaagaa ekkanawu baydda ogiyan diishin makineera kanttiiddi saatee gakkennan diishin tanaara gayttiigiis.

Efesoonaaranne Aragaara naa'ay soni warettidaageta oyqqidi polisee woykko siraataa naaagissiyagee hagaadan hanoppite yaagidi eta zoriidi dees.

Irsaase xaafo miishshaa ubban tana lo'ees. Ayssi giko an xaafaasa; xaafin moorettage diko qassi quccasa. Yaato gishshawu tana i keehin lo'ees. Yaatin Aayiya giya biyaro tawu shamma ekkaya gin shamma ekaysu.

shukkaariya zadhdhiyaa asati hachchi giyan pee'idi omarssaara nu kareera kanttiyoo ogee diyaagaara coradayi haasayiiddi issippe yiiddi de'oosona. yiiddi diishin daro godareti shiiqidi daruwaa waayissidaageeta biidi yedettiiddi deettees.

Ta laaggiya masala suyqqiyaan de'iyaa cora miyobbatinne uyyiyoobagti de'oosona. hegappe taayyo miirindda immidi uyya ta laggiyaaw yaagidi immiis.

Jaldaro daro lo'o zal'anchchane lo'iya lo'iyabata ehidi bayzziyaga gidishin oyddu sanqqay metuwawu keettawu mattidaga tani shammana ga baada ehada hai nuso keettan gelisayda peada nuso yayda ta aawara yayda hai kawo saate gakin kawuwa maanawu gellidi deetees.

Ashuwa tolssuwa miyode tana ayba lo'ii? Aarakka barbbarya tushada miyode ayba lo'ii! Hegaa gishshawu taani ashuwa shukka gaashshee yaagiini, gaashshee ta niyo hachchi booraa ta niyo shukkidoogaappe ashuwa shammada ekka yaana yatoobare ta na'ay qammi maasa yaagidi giyaa biiddi de'ees.

nu timmirte keetta sinttan diya supermarkeetee woykko zal'iyonne zal'issioyobaa oottiiya aaway aani oottiyogaappe tamaariyogee lo'o giidi ha'i nunara yiidi timirtiya tamaarana giidi ba ooso keetaa gordiidi des.

Nu yunbburshshiyaa sinttan Mimi tukke keettay iitta lo'ees, tukkekka iitta mal''ees yaagiyooga siyyaada taana ya baydda days.

kindo alaanaa ayssiya mantaBarsiisa bandi hachi nuna gakkiya qohuwa ayssi be'eketii yaagidi odanawu wolaytta sooddo yiidi ogiyan de'ees.

wolayttan koyro aginnan de'iya gifaataa baalee hegan shiiqqiya asay miyo ashoy lo'iyo lo'oy? xoosoo hege saatee awude gakkanawu dii gaada ammotays.

Taarikuwawa tanttu zin Bale giyaappe shimmidi ehido dorssiya ogiyaan hayqqidaaro asay ubbay waana hayqqade yagiidi oychchin, ta erikke zaammiyoode saroshin giidi asa ubba shiishshidi bessidinne odiide de'ees.

Shooshshaa giyo do'ay iita do'a. Ayo nu heeran Balaxxawa Balchcha giyoogee immiyo xalee sohuwaara agiissiigiyagaa.

bottiyaa giyo tohuwaa sarotetta naagiyage keehi lo'o gidiyo gishshawu taani keehi dosayisi. Yaatin hegaa ta aawaay giya biiddi diyaga gaashshe taassi tohuwaa caammaa bottiya shammada ya yaagin ekkidi yiiddi kare gakkiis.

La ta guttatettaape doommada ubba wolqqaama asa gidiyaakko asaa maaddana gaada ta uluwaan qofayishin xoossay tana maaddiko asa kiiyyada asaa maaddanagee tawu daruwaa beettiidi dees.

Kemesttiriya maxaafay tamaariyode tamaaranawukka ayba lo'ii! Xoossoo lo"ees! Taani guuttatettaappe doommadakka a loyttada oottayis. Ha"ikka ta kemisttiriya tamaaraydda dayis. Tuma

Taayiyanne ta aaway la aybba lo''iyoona! awu biikokka naa''ay issippe banassi doosossona. la Xoosso Xoosso ! tankka digin ta machchiyo ekkada hegadan hanana gaada qopays.

tayishayi tana anjjissiyoogee neegee gakkanaanes yaatiyoogishshaassi keettan nooraa tiya yaagiin keettan nooraa tiyissanwu tiyiyaa hiillanchchata ekkananwu bayidda dayis.

Jinkkappe wolaytti kanttidi adisaabi biya ogee iita lo'esine a qassi oottiya asati hachchi a oottiiddi geeshshateta naagissiidi daro pittiya asaykka pittiidi pe"idosona. yaatidi ha"i sa'ay qammin so biidi nuugan namisin qumaa miiddi de"osona.

tana ta aaway zino adisaabappe yaydda diyaagaa tanawu alggaa issuwa shammada ekkaya yaagin haachchi kiyidaage biron ekkada soo gakkaydda days.

Jambbaroy timmirttiya daro erees. Tanarakka eretiyaanne tanara issippe tamaris. Yaatidaage oossossa biidagee ha''i yiiddi ogiyan dees.

Naa"u sha'anne tammanne issiin maarotettaa layttan yelettida dorssa mariya bari laappun laytta diccada hano gakkanaashin issi maraa yelennan gam'ada zino usuppun maraa yelada ootidaaro soo taayo aayiya dawalada odaydda dawusu.

Nuugaappe taawa ishaa jaldduugaa baanaagee keehi haakkes. Yaatiyo gishshawu taani akko baanaassi ta michchiyo ekkada aagaa baydda aqaagas. Ogiyan aqada ha"i biron gakkaas. Uddufun saatee gakkin biron gakkaydda de"ayis. Yaatin tana ogiyan be"idi tanawu yaadii yaagiiddi de"es.

itoophphiya ortodookisse woosiyo keettay keehippe lo'ees, ayssi giikko hachi taani daro asay an goynanawu biyaga be'aaas.

Jalddu milisha mildda geetettiya ambban kaalettiya waanna gadaawa. Yaatidaagee ha"i haa sooddo wolayttan pe'ana taani hachchi giidi Wolaytti tiiddi tanaara ogiyan gayttin awubay yaagin Wolaytta sooddo baysi giidi hagaa malaba oychchanawu baysi giidi tanaara haasayiiddi dees.

Banccinne barddii zino oruwaa giyaappe naa"ay issi mala baatiriyaa shaammidi xomppidi issippe yiidi diishin etaara godaree gayttin batiriyaa xomppin godariyaa ayfee po"iigiis. Yaatin taassi haachchi hegaa malaalettidi odiidi de'oosona.

bazzoppe bargguwa gakkanashin biya sohoy keehi adusanne gidoykka caakka gidiyo gishawu tani intena efiyoosaa xalaa qantta ogiya baana giduwaara kanttidi baana tananne ta michiyo ekkada ta micheera qa ishaykka diyaaga ekkada baydda days

Panttappe biidi Kuullo gakkanawu de'iya ogee addussa gidiyo gishshawu asay ubbay kilomittiree gujjiddogaa keenna inttekka miishshaa gujjanaadan yaagidi erissida Kontta kuullo wanna gadaawa Jalddu hachchi taani yaada gayttana xaykko inttee hanenna giidi...

Jimma tukkee iita mal'ees yaagin hegaa gishshawu jimma tukkiya ehaada essananne uyana giidi nusoo aaway zino jimmi biidaagee hachi yiidi kare gakkis.

Afikaadoosiyappe oosetida qibaatee tiyettanawu lo'enna gishawu taani zino A shammidoogaa guye immada i laamana xayikko woyi haraa shamada ekayaana gaada kare baydda days.

naa'u sha'anne tammane naa'u maarotettaa layttan de'iya etoophiya toho kuwaasiya kaasaa be'iidi biidoogee hano gakanaashinkka kaa'ettidinne daro citay ba citan denddi denddidi kaa'iidi yiidooge eretees. hegaa gidishin nu saamintankka kaa'iidi takaagee hachikka de'ees.

Nusoo away wolaytta sooddon zilaytti doommiddo keettay de'iyagaa wurssidi wontto samminttaappe kaaliyaa samminttan maraqissanawu dee's.

Toophphee banddiraassi heezzu dumma dumma merati de"oosona. i qassi de'iyaagee issuwa issuwaasikka a birshshettaykka de'ees. he de'iyaagaa taani hachchi siyyadanne tamarada ta astamaariyaa tamarissa yaagin taamirissin ara tamaraydanne appe eraa ekkayda issippe days.

oroddoose miyoobanne uyyiyo keettay keehi lo''iyaassa, ayssi giiko daro miyyiyoobay, uyyiyoobay, ashshoy mulebay kummi uttido gishshaw ta appe baada juussiya uyyaydda pe'adanne aara yuuyaydda kaa'ada pe'ada yaanaw dossiyo gishshaw awude yaa baada yani pe'ada yaays.

Ha layitti sidaama kaalettiya sidaama gadaaway taani inttessi koshshiyabaa kunttanawu danddayikkenne yaatiyo gishshaassi intte kiyidi inttiyo koshshiyabaa kunttanaassi lo'o oosoy diyosaa baanawu danddayeeta yaagin sidaama kaaletettiya asa ubbay wolayitti yiiddi doosona.

Toophphiya garssan koyroppe doomidi hanno gakkanawu cora kaaletiyaagetinne kaaletiyageeti de'oosona. Hegeetuppekka tana lo'iidi daruwaa lo'iyagee Ahimeda Aliya ayssi giikko I wolaytta asassi lo'obaa qoppiyo gishshaas ta biittiyo maaddis gaada uluwappe dosays.

tanaaranne ta aawara naa'ay guuran soodo yiidaageeti son uttiyo oydiya oorataa shamaanaassi yiidi shammidi ekkidi efaanawu makkiinay caananawu yiyaagaa naaagiidi deettees.

Nu timirtte keettaa geeshshatettaa naagiyageeti guurara wonti maatan yiidi heetaa geeshshatettaa naagiyaeeti pitiidinne heeraa geeshidi meeciidi de'oosona. yaatiyageeta lo'o aqideti yaagin aybee yaagidi tanaara haasayiidi de'oosona.

Taani gutattetan daydda aawaappe ukumaa ekkada shaammidi dorssiyaa ha'i diiccada daro dorssaa yeelidoogappe tammaa zino bayzzada miiziyoo haachchi shammada soo ehaydda days.

Hosppuntta kifiliyaa bayloojee tana keehi lo"ees. Yaatiyoo giishshawu ubbatookka a nababays. Ha'ika nababayda de'ishiin araggi xeesin baydda days.

Ta laggiya Balchchassi aawaa michchiya zino omarsi hayqqin yeehuwa biidi ha''i yeeho keettaa kare matin so asay geeduwan diyagee gakko giidi naagiiddi deettees.

Jambaroynne janggu naa'ay dooyido tukke keettay de'iyagan de'iyagan daro asay uttidi uyiidi kaa'iidi wotaa be'iidi yaanidi pee'idi omarssi mati soo yees, yaatiyageetuppe tayshaykka yan pee'idi biron soo yiis.

Ta miichchiyaa yerusaleema timirrtappe keettaa yaada bari laaxaa maydda aydenne bari miido sayniyaa meeccada wottawus. Hegaa giishshawu ta ta michchiyoo keehi dosays.

Oyshsha maalatay issi oyshshay oyshettaagawu sinttan zaaruwaa koyiyaa malaata.

nu heeran dumma dumma doozati de'oosona. hegetuppekka ankkay daro go''aa immiyanne keetta keexxisanawukka hara ooso oottanwukka, xawulla haahshanawukka maaddiyaaga gidiyo gishshassi asa ubbay a tokkidi appe gakkiya, appe kiyiyya murutaa ekkanassi asay a ootana waanay zoride de'ees

Nu heerappe latamanne usuppun asay denddidi ushshaa uyanawu woykko parssuwaa uyanawu biidi diyagaa taani awu beeti yaagin parssuwa uyanawu bewttees yaagin taappe shaaketidi biroon biidi diyageeta moysada efaada parsso keettaakka bessada eti uyishshiin agada yagaas.

Wolayttatto yeettaa fishshaale yexxiyoode tana ayba lo"ii! i hara yeettaakka keessidi yeediyaako ta aagaa siyanawu daruwaa ufayttays.

Goofa sawulla ayssiyaa mantta Jamal Jaldu bari ootiyodo oosuwaa lo'o gidenagga amanettidi shaaretana yaagin dere asay hachchi a shaarikko, shaarikko hara heemiya payaa demmana dandayokko, yaaniyo gishawu i ootto gidi kuyidossona.